Aƒe sia me le kɔƒe sia me, nyɔnuvi eve bɔbɔ nɔ anyi eye wolé nɔvi ɖe akɔ, wobɔbɔ nɔ ɖe ati zikpui dzi eye wole kɔ ɖim,… wotsɔ wɔ woƒe mɔnudɔ lae eye nugo aŋutiɖiɖi le gli la ŋu.

Wamenɔtɔ eve bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui me zikpui kɔla vovovowo me ow wonɔ, ɖeka kɔ asi kɔ le eƒe zikpui la hem yi ŋgɔe eye ɖeka si do awu yibɔ ɖe dzi la ŋutsu aɖe le emegbe le etutum.

Gbedala ene le xɔ aɖe me. Ɖeka nye ŋutsu. Etɔ̃ susue nye yevu nyɔnuwo. Wo katã wo le awudziwu ʋi me. Ŋutsua bɔbɔnɔ anyi, nyɔnua le agbale ɖe asi eye wo le se dzim.

Wolé ŋutsuwo kple nyɔnuwo katã ƒoƒu ɖe teƒe sia, hele agblo tum kple woƒe dziɖuɖu ƒe ƒuƒoƒo hedo woƒe aflagawo ɖe dzi kple nu kpe nɔnɔme ke me xe woƒe aflagawo le.

Esia nye subɔsubɔteƒe yi keŋutsuwo bɔbɔ nɔ anyi ɖo wota avɔ ɖe abɔ kaɖi le wo gbɔ, wonɔ anyi le anyigba le anyigba vɔ dzi hele gbe dom ɖa.

Ŋutsuwo, nyɔnuwo, ɖevi suewɔo, wo dadawo. Wotsitre ɖe etsi ŋudo to ye ɖewo le nugo kala yelo ɖe asi, eɖewo tsɔ tɔkpo ɖe asi, eɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖ zipkui dzi eye wo le tsi la dzem.

Nyɔnuwo le gbadzadzi tsɔ nutsɔ ɖe ta, kutu enye nu si ke dzram akpa gãtɔ le, nyɔnu si le ŋgɔ kple eƒe agba gbogbo la…

Nyɔnuvi dzaa ni yibɔ bla ta kete, ede dzonu abɔɔ, esa avɔ ɖe ali eye dzonu le dɔme nɛ etɔ te ɖe gota eye amewo ɖe egbɔ. Eye wòle nu kpɔm.

Ŋutsuwo kple nyɔnuwo, ɖeviwo kple wo dzilawo, wo katã woƒe te wobe agbawo hele etutum hetsɔ yina ɖe afi si woyie ɖe eŋu ɖo ge le la.

Ame aɖewo siwo nye ŋutsuwo, nyɔnuwo kple ɖeviwo le aƒuto, akrowo vovovowo le wo gbɔ, flaga vovovowo le wo ŋuti. Eɖɔwo le wo gbɔ wole hehem eyewole ɖoɖoezizi gã aɖe me.